Maʒini shɛli din koriti tankpaɣu la nyɛla din ʒɛya ka tihi ku nyɛ din ko n gili di ni bɛ luɣushɛli maa kpukpali tihi n ti pahi mori niraba ban kanli galisi ku nyɛla ban ʒi di nangbani kpaŋa bi ʒila tanti loŋni

Tihi ni mori nyɛla din ko n gili dabba ata ban ʒɛya ŋo tihi maa shɛŋa nyɛla kpukpali tihi zaɣ waɣala ka tihi maa shɛŋa nyɛ gonda tihi ka tihi maa shɛŋa nyɛ kodu tihi bi luɣuli zuɣu ko biɛɣu ku nyɛla din doya

Binwola kohabu shee binwola maa shɛli nyɛla din bɛ piɛri puuni ka shɛŋa bɛ taha puuni paɣasari bihi ayi nyɛla ban ʒɛ binwola maa sunsuuni binwola maa nyaanga paɣasari bili yino gba zaa nyɛla ŋun ʒiya o zuɣu ko n yirina binwola kamani appli nima gonda nima n ti pahi wotamilo nima ni Alaafee

Zuɣu malibu duu puuni duu maa puuni nyɛla bini zaŋ Anfooni nim yili yili zuɣusaa ka doo ʒiya ka so jinjɛm sabinli ka bi maandi o zuɣu ŋun maandi zuɣu ŋo nyɛla ŋun gbubi mashin sabinli ka kpa ninkpara ka pili woliɣi o yɛla sitiri piɛlli

Tampiŋ n ku nyɛ din bari ʒɛya di luɣuli zuɣu guŋ ti kuuni nyɛla din ʒɛya guŋ ti kuuni maa nudirigu zuɣu yiya ku nyɛla din ʒɛya ka va naha ku ʒɛ n mirili paɣasara ŋo nyɛla bin ʒinʒi taha n chɛna

nachim mini paɣ' sara be nyɛla ban dihi naɣichinsi shɛbi poripori mi ʒɛya ka shɛb zan zuɣ saa ban ʒɛ zuɣ saa maa paɣ' sara n ʒɛ dini ban mi ʒɛya maa nyɛla naɣochimiba gbanisabila bɛni n ti pahi gbanpiɛlla bɛ ni ʒɛ tiŋgbani shɛli maa nyɛla tiŋgbani piɛli

Doo n kuruya ka zaŋdi soobuli ni o tooi tankpaɣu o nyaanga dabba ata gba zaa nyɛla ban ʒɛ maʒini gbuni bi yino maa yɛla liiga sabinli din nyɛ boɣa ŋmahi ka yino maa yɛ sitiri vakaɣali ka di boɣari ni nyɛ zaɣ dozim o tooni ŋun ʒɛya maa yɛla sitiri sabinli bi zaa nyɛla Gbansabila mokuma n ku ko n giliba

Gamo n niŋ ka lora nim ku nyɛ din chɛrisi chɛrisi doya lora nim maa kpatua ku nyɛla din woligi woligi dondo di ko pala ayi sunsuuni ka lora kura ŋɔ ʒɛya ŋɔ pali yinga ni ka loori kura ŋɔ tamya nyɛ zaɣ piɛla ŋɔ di nyaanga zoli n ʒɛya

Pai n tam daangi ni ka buɣum bɛ daangi ŋo puuni kpam nyɛla din bɛ pai maa puuni ka achomo loɣaya paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu sabinli zuɣu ka gbubi binyaarigu n yaari achomo maa n niŋdi piɛɣu ni piɛɣu maa nyɛla din silba tahali zuɣu n tam kuɣu sabinli zuɣu

Namda nim din mali viɛla bi zaŋla yɛri n mali namda nim ŋɔ ka di ku nyɛ din viɛla namda nim maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu ka bi ni zaŋ shɛli dihili nachiinsi ŋɔ shɛli nyɛ zaɣ piɛla ka zaɣ ʒiɛho ʒiɛhi gabi dinni

Gamo n niŋ ka paɣa ŋo ku teei ʒiya n gbubi o bia ni suhusaɣangu ka kuhura chɛchɛ nyɛla din do n baɣaba n ti pahi matuuka chɛndigu zaɣ sabinli ni chɛchɛ buɣum

Soli zuɣu ka paɣaba anahi tamya paɣaba ata nyɛla ban ʒi adiiku nim bi zuɣuri ni paɣaba ayi nyɛla bin ʒi adiiku din bɛ kpalaŋ ni kpalaŋ maa kama nyɛla zaɣ tankpaɣu tihi ni mori ku nyɛla din ko n giliba paɣaba ata nyɛla ban kpabi bihi bi yaansi zuɣu

Kom n kuli doya ŋo kom maa kama nyɛla zaɣ sabinli ka sitima nim ni ŋarim bihi bihi ŋo kuli tam di zuɣu sitima nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa koɣali zaɣ sabila ŋarim bihi maa shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi tihi ku nyɛla din sa m dolisi kuliga maa

Duu puuni di dikpuna kama nyɛla zaɣ tankpaɣu ka bin piɛla piɛla ku yɛm luɣuli kam duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ piɛlli ka adaka ʒɛya ka fulaawaasi tam adaka maa zuɣu

Dali ŋmɛriba ni wo woriba ban ŋmɛri dala ŋo ku zaŋlimi shɛbi bi gbaya ayi ŋo ni sinsaɣama ni ka yaai bi nuhi ŋmɛrili paɣa sari bili nyɛla ŋun kuli dihi nachiinsi n zaŋ kɛntɛ chinchini n zaŋ gobi o nyoɣu ka zaŋ shɛli zaŋ so o sheeni o pirila bansi o nuchɛhi ŋo ni ka zaŋ nyingokoriti yɛ

Bihi anahi n gbubi alichɛdiri nim ni bi tooi kom kuligi ni kuligi maa ku nyɛla din galisi doya bihi maa shab gbubila alichɛdiri piɛla ka shab gbubi alichɛdiri nuɣso nima ka shab gbubi alichɛdiri din nyɛ kurigu dini bihi maa zaa nyɛla gban sabila bihi bi nyaanga kuli kpuni n kuli doya

Tumtumdiba bi biɛla bi tuma shee boɣa ni moɣani n nyɛ bi tuma maa shee koma nyɛla din dondo boɣa ni bi zaa sa nyɛla dabba

Daa puuni kohamma ni damma nyɛla din chɛni dinni paɣaba ata nyɛla ban gbubi bihi paɣaba ayi nyɛla ban kpabi bi bihi ka paɣa yino nyɛ ŋun buɣi o bia o zaŋla chinchin piɛlli n zaŋ kpabo o nyɛla ŋun so chinchin o luɣuli zuɣu naanzu ʒiɛhi ni naanzu kaha nyɛla din panpa teebuli zuɣu

Paɣa nyɛla ŋun ʒɛya o ni ʒɛ luɣu shɛli maa duɣuli niɛma ku nyɛla din galisi dinnni o yɛla sitiri vakaɣali din nyɛ boɣa waɣala ka so jinjɛm ʒiɛ o nyɛla Gbanpiɛlli nira ka niŋ suhupiɛlli ka la o zabiri ku nyɛla zaɣ tankpaɣu

Doo n ku nyɛ ŋun bob ka chɛ nyahi o di nachiinsi ʒɛya o pirila namda ʒiɛ ka di koɣali zaɣ piɛlli ka yɛ goɣali din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zaɣ chichɛrigi gabi dinni o gbubila sitira din nyɛ zaɣ dozim o boɣa ni ka gbubi baaji ʒiɛ o nudirigu boɣa ni

ŋmani sabinli puuni ka bindira ku bɛ zaham nimdi di nyɛla din kuli chɛrisi chɛrisi n galisi pam bɛ ŋmani ŋo puuni gali kpulaa ata din nyɛ zaɣ piɛla ŋo gba bɛla dinni n ti pahi boraadɛ nima

Kuligi namgbani gburiŋ paɣasara n ku nyɛ ban ʒɛya bi nyaanga zoli nyɛla din ʒɛya zahama n kuli bɛ gbambihi puuni n ʒɛnʒɛya zahama maa nyɛla din galisi pam salo maa zaa nyɛla gbansabila